Bibiiri la zeŋ kuridaa zu, ka ba kpare zaa dɛge dɛge, ka bɔtɔpeɛle biŋ ba nimitɔɔre, a bie kaŋa zeŋɛɛ la de o nuuri liri o gbɛɛ kyɛ kaara o taaba na, ka kaŋa meŋ zeŋ a leɛ kyeele gaa o duluŋ seŋ kyɛ meŋ kaara a o taaba, kaŋa kparoo e la doɔre. 13390

Nasadɔɔ ne nasapɔgbɔ bayi la are a kyuli a ti felaware taa. A Kaŋa doɔ la o zu, kyɛ kaa kaŋa meŋ ne a dɔɔ kyuli. A nasapɔɔ kaŋa toŋ la nagteɛ kaa do kyɛre fĩĩ kaa teɛ o dumo. Kyɛ kaa felaware meŋ waa yaga lɛ a dɔgle dankyini zu ba puoriŋ.

Dͻbͻ la are. ka bayi are peԑle taa. A yԑre kpare ka a yitaa a e pelaa. a vͻgele kpogilo meŋ naŋ yitaa a e pelaa. a dͻͻ kaŋa dͻͻ la teŋԑ kyԑ ka kaŋa are dendeŋe a leԑ o puoi ko a onaŋ naŋ dͻͻ a teŋԑ, kyԑ kaa dͻͻ kaŋa meŋ te are a yԑre kparoo naŋ e dõͻre.

Bibiiri la are ɔnna kõɔ bagbɛre poɔ. A kaŋa yɛre la kparredoɔre, kyɛ ka kaŋa meŋ yɛre kparre buluu. A kõɔ nimisɔga ba soma. A ba bokotiri ba na ɔnnɔ ne a kõɔa, ayi e la pelaa, kyɛ ka kaŋa meŋ toɔre e buluu.

Kuori deme la are. Kaba mine su kparre sɔglɔ, kyɛ ka pɔge kaŋa su kparre pelaa, ka dɔɔ kaŋa gbi dumo a ti pɔge kaŋa a taa, kyɛ ka daga a biŋ ba nimmitɔɔreŋ. Bamine vɔɔle la zupile ka ba mine lere ba nuuri a are.

Bondirii la biŋ. A bondirii ŋa taa la bondi pare yaga. Nɛne be laa poɔ, ka bɔɔdeɛ be be, ka taaleɛ be be, ka mui ne bɛŋɛ meŋ be be, ka vaare meŋ be be kyɛ ka a zeɛre paa dɔglaa zu.

Dɔɔ la vũũni are a yaare o gbɛɛ ane o nuuri zaa a nyɔge sola panal taa. Baateɛ meŋ biŋ la abe a sola panɛl naŋ biŋ. Kyɛ ka yie meŋ te are a dɔɔ puoriŋ. Ba you la yiri kaŋa denoɔre a bare.